Jigéen ju tahaw ci bërubu jàngeekaay, sol abaya bu move, takk musóor bu move, tè telephone chi loho bi. Chi ganaawam am ku def kon dè ku Gambia bi, naari golo.

Beray bu lekaykai mu am ai table ak tugu si kaw table yi am ai palad ak cas am nyari jen si bori table yi ak tuguyi nyu karoo si run.

Boolu tabah bu weeh, bu tégé ci suuf, chi kaw karo. Chi chati tabah booli tabah bi am pakèt bi bulo, am maraj bi kèrèm.

President Adama Barrow ak Maky Sallah taxaw di joxante loxo, president Adama Barrow ci sa caaymoy sol xaptan bu wèèx ak mbàxna bu wèèx. President Maky Sallah sol suit bu bula ak simis bu bula ci ron ay nit war lèèn.

Goor ju sega jampu football nyarri loxom yi palassibubassa bu weex sol dalla orance ak kawas bu weex.

Naari daal lu jigéen, defarè derr, sokola chi ron. Am ay bindu-bindu chi kaw nu pèrr KO bam fès. Pèrr bu jaw, pèr bu bulo tégé chi kaw carton bu honku.

Ay xalèh yu jigéen ak gór taxaw ci sèèni barabi jangèè kai taxaw sol uniform bu bula ak bu wèèx sol dalla ak kawas yu wèèx dalla yu ñuul. Ki nekka ci kanam ci caaymoy bi dèf kala ci ganaw wam. Jangalekai bi tóóg ci kaw tóógu bi.

Jigéen ju tahaw, sol abaya bu ñuul, deff kala bu weeh miss ak kurawn nèchi kaw boppu bi. Tahaw chi ganaaw taabul bu sokola.

Gòor ak jigéen bu sol mbasin bu doomutal, gòor bi sol haftaan ak mbahana bu weeh. Jigéen bu sol dagit loho bu guddu tè pus.

Toogu saal bu lèdda bu ñuul tégé chi kaw ay karo, chi kawam am morso bu ñuul. Chi kanam am tapè, tapè bu bulo ak bu weeh.

Xale jigeen yu neka si berembi jànge kai di jànga tog si tabul tog si togu ak tabul si kaw tabul bi am ay tere jangu kai sol eleform bu bulu ak bu weex jangale kat bu jigeen taxaw si kanam.

Taabul bu weex, bu ame palat bu weex, ame sipasipa bu dija, karab, ay tamate si kawam, am bool bu ndaw bu weex bu yoore soos, kaasu jus, tegge si boori palat bi.

Ay bool, ñenenti booli leeka, ñu ngi teggee. Ñaari bool nekkë si sa, chamooy, am ay lëjjum, kakumba, tamaate, sople. Ci bénen boor bu nekkë ci sa ndeyjoor, mu ngi am poomputeer, mayenees ak nen. Benen bool bi am sipa sipa.

Ay penubindekaay, nyenti pen yu nyuul, nyaar yu weex, nyaar yu bula.

Beureubu jaangeh kaii university bu neh faraba, chi suff am njahh, cii kaw ahb taah nju peintur kor peintur bu ohranse, bu wekh ak bu jaw, am aiiy palanterre ak buntu.

Palaatu benne ceen bu weex, bu amme ay jen, ay lajum karot, supame, tamate, pataat.

Ñaari bóóli sóós, ñaari bool yu tegeh yoré lekka , bóól bu nekka ci caaymoy am suusu yapú leñog bu wèèx ak palatu kuss kuss bu jaw ñi san ni ci lajum yu séw .

Nyaaru pan, paan nyu liggayekaay, nyu tegge si suuf, bune si roon, pan bu nyuul, bune si kaw pan bu nyuul bi pan bu xonxu, tegge ci kaw karo nyun jaxase.

Ñaari jaru nopuh jigéen yu ameh bul yu wèèx ak bul yu séw wa séw yu belax belax kristal ci kaw jaru bi né ci karton bu sokola yu bono bono.

Jigéen ju toog, lettu boppam bi tubalè ak mèss bu ñuul yëp dem ci ganaaw nung tubalè chi kanam bu guddu, sol mbuba bu ñuul.

Otu bos bu bulo che kaw am palanterr yu nuul che kaw am karr karr ne che tali de daw am aye bede bede marke bede bede yu weex.

Ak kuloh bu honhu, am njampoh kaii bu honhu ak couberre ju wekh, cii sa chaamongh, cii sa ndeyjorr nga am siwoh bu wekh ak yu honhu, tehgalanteh siwoh yu honhu, ak gehnah bii chi kaw gehnah basan.

Kerr bu nyo tabax bu paregud tah bu gudu si kanamam mu ngi am ai gui lampa kurr ak fil kuran si run am bene barego.

Kegou sukola bun dagate dagate che biram am gerteh che suuf tamin am gerteh tegeh che kaw taabul.

Jigeen ju taxaw, sol dagitu mbaseen bu bula, ci catu sipa bi nyu dewmeko ak waj bu xonxu, ak bu jaw, ci digge li nyu dawmeko, ak waj bu xonxu, bu nyaw si digge, def kaala bu bula.

Jigeen ju xees ju taxaw sol róbbu bu green bu besan fulor loxo bu guddu ci digibi ci suuf ñu péér ko, dèf kawarr bu ñuul sol jaru yu oór teyeh puss.

Packtu jumbo toge kai si kanami packetu jumbo bi am binda binda bu xonxu ak bu jaaw ak ay marke marke yu weex si kaw.

Palaat bu weex bu ame juroomi bulet, ci beneen boor bi am soos su maynes, si beneen bool bu weex bu ndaw, am soos su kacop, ak pompiter bunj tas.

Botale ndox bu robo bu tege si suuf am cuber bu moff ak epe kai bu nuul si ganaw am ay binda binda yu weex.

Machine fotèkaay bu kuran, bu weeh, tégé chi karo bi weeh. Chi kanam am ubèkaay bu kirèm.

Ooto bu mag, ooto bu mag bu gaare, nyu pintir ko pintir bu giriin, si kanam am wej yu nyuul, am seetu bu nyuul, si kanam ooto bi ay xaar tadd, xaar yu weex yu tadd, nyati xaar yu weex fa tadd.

Jegain bu tahaw sol roubu chub bu jaxas bu ameh sukola am morve am orance ak lohou bu gouda che denabe mu pere ku cristal tafu cristal.

Haley yu nekka chi bërobu jàngeekaay dara, toog chi taabul. Toog chi toogu ak bang def senn kala. Oustas tahaw senn kanam sol haftaan bu bulo, sol mbahana bu bulo ak bu weeh.

Jigeeni marse toog sen kanam, am paan, ak palaati xob, xobi pataat, ak kerenkeren, jigeen ju toog, di dogg xob pataaat, tiye paaka, ak xobi pataat.

Jañgale kat bu taxaw si bërëbu jañgale kaay, di wax sol mbuba bu weex, ci ganaawam, kanamam, ay xalé yu jigéen, toog sol kaala yu weex, ci ganaaw, mu ngi am ay marke marke bindë tëré.

Bowl li tabax bu weer bu ndaw bu yatu tegu ci suuf ci karro, najju ci maraj bu creem.

Ooto polis bu taxaw, bu weex, pikup bu weex am ay bind-bind bu bula, am nyaari polis, ca caamonj ak ca ndeyjoor, tahaw obi buntu bi, sol elifom, tubay bu nyuul, mbuba bu giriin, ak mbaxana bu nyuul.

Terminal ferry Barra ay moto taxaw nit yi ènu ay bagaas, moto yi ènu ay bagaas ay sako di dox di dem moto bu xonxu bu ñuul.

Auto bu private bu weeh, chi ganaaw am lampa yu honku, japukaay bu ñuul, am tèdd bu ñuul chi kaw, am panu. Moto bu ñuul di daw chi taali.

Ay kayitu xibaar, ame ay bind-bind ci kaw bu xonxu, ak bu weex, si sa ndeyjoor am ay nataaalu goor, ak nataalu Yaya Jamme, mu sol xaftaan bu weex, mbaxana bu weex, def kaala bu weex.

Basang bunj joor, ay kabaa, ak tol, kaba yu dija, yu ndaw, yu oraans, yu nyoor, ak yu nyoorut yu giriin.

Palat bu weex bu ame togu cxocola bu am gerte si kaw def si cxocola si sah cxamun mu yorex furset tege si borr si kaw palat bu weex bi.

Carbenet bu am lal bope lal bu weex Matla bu weex genay bu weex darab bu weex armol bu weex bu am setu.

Keitu khibarr bu am aiiy binda binda yu honhu, cii kanami keiti bii am naatalu ousainou darboe sol khaftan bu chocolat, mbahanah bu chocolat , sol vehrre yu njull.

Naari daali gòor yu chukalè yu sokola yu dèrr nungi am ay binda-binda, markè-markè chi kanam yu bëna-bëna chi kaw am buum bun chi dugal.

ak goor ku tahaw sol xarfftan chop bu nati abdou ci kaanam ni dawwmeh ko ak ween bu jaw ak bu weex teh purse bu nuul sol weer yu nuul letu bopo bi.

Ay jori ñuul, hoh yu ñuul, nè chi kaw loho tè ko chi suuf am mbus bu green.

Goor ak jegain buye saye tonke che kaw lal goor ge neka che cha chamung sol xaftan nyate abdou bu weex che nu dawmeh se kanam sol mbaxana jegain be sol roubu liss bu weex takk kala bu oyuf se kaw bopam be teye puss sol ccine cristal.

Ñaari dalli carax yu jigeen tegeh ci kaw, am der bu wèèx, deru sokola ci kanam, defaree ko dèr bu ñuul am loket bu órr am ab bindi bindi.

Bóól bóóli almiñoo ci biiram am xooki kassu bu lakka nèkka gerteh bu sakan buñ xoli tass ko.

Jigéen ju toog, lettu kawaram, kawar bu ñuul lettu ko raw bam fèss, sol mbuba bu weeh, toog ci kaw toogu bu ñuul.

Jigéen <inaudible> taxaw, sol robbu bu feleya bacci suuf, ci kow, am piisu mees, pissu sanke si kowam, tek fa ass bu weex, def kalaa ci boopa bi.

Kayitu xibaar, si kanamu kayiti xibaar bi am ay ben-ben, ci kaw am nyatti goor, ci suuf ci ndeyjoor am nataalu Ismaila Siise, sol sut bu nyuul ak simis bu weex si roon,

Gór ak jigeen ñu taxaw sol mbasen bu green, gijeen bi ñaw mbasen bu green sipá bu guddu ci kaw pissu borode tàkka mesor bu green. Gór bi bi sol ñetti abdou xaptan bu dawme ci kanam.

Nyari dalle charah bu goor yu ledeh dafare ledeh derr tegeh che kaw mursu bu weex am teyu kaye se kanam.

Sehdem, johri sehdem bungh lal chi suff, chi kanam am poti sehdem bahm fess nju tek kor cii kawam.

Jegain ju latou terese mess nyep dem che ganaw nu tonge che ganaw sol jaaru orr yuy laga.

Ñaari dallë, ñuy caaraxi jigéen yu ñuul, yu am ay per ci cat bi, ci dallë bi ci biir, am ay bindë bindë yu ndaw, teggee ci kow taabul bu ñuul.

Ay hale yu nekk si barabu jangekaay, sol elifom yu bula, ak tubay bu bula, nyun lal basang si suuf, hale bu jigeen bu neka si kanam, sol elifom te menni ki tacu.